Ikibanza gikikujwe n'impome, hagati harimwo ivyatsi bifise ibara ry'ugwatsi rutoto bigisharije iruhande yaho hariho n'amashure nayone asharije ico kibanza.

Inka yamabara yera nayirabura iri muruhongore iruhande yaho hahagaze umugabo yambaye agapira kera, harimwo nuturongo twirabura.

Ikiyaga kinini ciza cane muri co usangamwo ibinyabuzima nkimfi imvubu ingona hagati yaho hakaba hariho umugabo ari mu bwato iruhande y'ico kiyaga hakikijwe n'ibiti.

Umurima munini uteyemwo ibiterwa bita ibigori bikiri bito bifise ibara ry'urwatsi rutoto hakaba harimwo n'ibindi biterwa bita ibitoki navyone bifise ibara ry'urwatsi rutoto

Umurima urimwo ibiterwa bibiri, harimwo igiterwa bita ibiraya ikindi bita igitoke , ivyo bibiri vyose bikaba biri mumfungurwa ntanga ngumvu na ngirakamaro mumubiri wumuntu .

Abantu benshi bakikuje umurima hakaba harimwo abakenyezi n'abagabo, mu minwe yabo bakaba bafise umufuko urimwo imbuto zibiraya, inyuma yabo bantu bakaba bakikujwe n'ibiti vyinshi.

Umurima harimwo ibiti vyinshi bifise ibara ry'urwatsi rutoto bikaba bifise n'ivyamwa biryoshe cane bita imicungwe bashobora no guhinguramwo ibintu vyinshi nk'umutobe.

Begwa vyitwa ibiraya abantu bakunze gufungura bikaba biri mu mugwi w'imfungurwa ntanga nguvu ugashobora kubiteka mu mazi canke mu mavuta bivanye n'umuntu, ariko arabiteka.

Ibiterwa bita ibiharage bifise amabara meshi atandukanye harimwo ayera, ay’umuhondo abantu bakunda ku vyihereza kubera ari ingirakamaro mu mubiri w'umuntu.

Ikoko citwa ingurube gifise inyama iryoshe ikunzwe n'abantu benshi ikaba iri mu ruhongore rwayo iruhande yaho hari umuntu, ariko arayisukurira.

Abantu benshi bapfukanye bafashe igikoko bita Inka haruwufise ukuguru kw'ayo agukwega kugira kugororoke uyundi nawe ariko arakuraba.

Ikinyabuzima kiri mu bwoko bw'ibikoko biguruka bita inyoni kikaba gifise amabara abiri, hari iry'umuhondo n'iryirabura gifise n'amaso yirabura kiriko kiraguruka kiri mu kirere.

Ikinyabuzima kiri mu bwoko bw'ibikoko biguruka bita inyoni gifise amabara atandukanye gihagaze kw'ishami hejuru ry'igiti cumye kiriko kirakanura.